Yameŋu aɖe va dze ɖe yameŋudzeƒe ye agboŋudzɔla aɖewo tɔ ɖe egbɔ hede asi megbe le ɖekakpui aɖewo kokɔ kokɔ nu tsiɔ ŋɔti hele nu fɔm le anyigba.

Gbadagba ɖewo le gakpo dzi ame aɖewo le atsitre ame aɖewo le gakpoa exa dzi ye ame aɖewo le megbe dome ame eve le megbe dome ame woame eve hã le axa dzi ame ɖeka tsi atsitre ɖe megbe dome ne ame yi ke dze klo ɖe gakpoa dzi.

Ŋutsu aɖe yi ke tɔ ɖe dzokeke afɔ ve nu yee wòɖo kuku ɖe ta. Ama ɖe tɔ le eƒe axadzi. Ama ɖe hã nɔ anyi ɖe azikpii dzi le kplɔ̃ ŋu le eƒe mɔƒo nuƒomɔdzi kpɔm.

Nɔnɔmetata ɖe, edze abe nyɔnu kple ŋutsu, amea ɖewo kɔ asi yi dzi ye amea ɖewo hã wokɔ asi ɖe yame vie, ame ɖewo hã wokɔ nanewo ɖe asi, amea ɖewo kɔ nane ɖe tame hafi amea ɖewo, nɔnɔmetata ɖewo hã le edziaƒo gake woƒe eta medzedzem o.

Gbadagba etɔ̃ aɖewo wole mɔdodo dzi. Etsi dza ɖe anyigba. Anyigba ƒoɖi ale gbegbe. Emɔ yi ke le wo megbea hã gble. E dziƒoxɔ gã aɖe le woƒe megbedome. Dzokaɖi ƒe atsi yi ke wow o kɔ hea dzo hã le hã le woƒe megbedome vie.

Yameŋudzeƒe aɖe yi ke amewo gbɔ tso yevu blotsi eye wodo vuvɔmewu kple atalegbe wokɔ woƒe akpewo ɖe asi yevuvi aɖe yi ke nu kom na amewo hã le atsss, zɔ va yina.

edu aɖe yi me ke amewo sugbɔ ɖe mɔdodo to le nu dzrm ame aɖewo kɔ xexi ke ɖe yame, eŋuvi woame atɔ̃ wole ŋgɔgbe, eye legbetɔ aɖe le megbe dome ame aɖewo le mɔdodoa dzi tom eye ame aɖewo le nuƒlem le mɔdodoa to.

Xɔ nyui aɖe yi ke wowɔ kple azikpui nyuiwo. Wotɔ suɖui vovovowo da ɖe edzi eye wokɔ sasaŋgbɛgba da ɖe kplɔ dzi. E seƒoƒo nyui aɖewo le se seƒoƒo ƒe ezewo me.

Ɖekakpui eve wole mɔ yi ke dzi míekpɔ ŋu le wota asibiɖewo ɖe mɔa dzi ye wole nu ƒom tso eŋuti. Ɖetugbivi zazɛ ɖeka kpe ɖe wo ŋuti, ame vovovowo ho le eme.

Yevublotsisime aɖe yi ke woleee dzonu, nutatawo, yi ke wo, woŋlɔ ɖee aa, ɛɛɛ baagi dzi. Eye ekuku aɖewo hɔ̃ wowɔ kple nɔ, nɔnɔmetata amadade vovovo. Wokɔ ɖo ashi ɖe kplɔ̃dzi. Nyɔnu aɖe nɔɔ ekplɔ̃a megbe nɛ.

Ame aɖewo le gbedadaƒo, wobɔbɔ nɔ sɔ dzi, ame aɖewo bla ta, ame aɖewo ko kpetɛ ɖe megbe dome ye ame aɖewo le atsitre, ame aɖewo wole ŋgɔgbe lé ka yi ke wode sɔ̃a ɖe asi.

Yevublotsi aɖe yi ke wotu nyuie, nyɔnu aɖewo le mɔdodoa to, ŋutsu aɖe hã le kekevi ke esɔ̃ eve le ŋgɔgbe nɛ ye etsi hã le woƒe ŋgɔgbe.

Gbadagba aɖe le nu ƒom na ame aɖewo le ati te, ame aɖewo nɔ anyi ame aɖewo le atsitre, ame aɖewo kɔ asi tso ƒo ye ame aɖewo nɔ anyi ɖe azikpui dzi. Maɖewo le.

Ŋutsu ɖekakpui aɖe ɖɔ tsitsi. Eƒe awu ƒe amadada le dziẽ wònɔ anyi ɖe zikpi dzi hele mɔƒonu gbɔ kpɔm. Nyɔnu aɖe hã do awu blɔɔ yi ke le tsi tsre hele ashi dem nanewo dzi, mɔƒonuawo ŋu.

Yevublotsi gã aɖee yi kee e sɔveda eve wole egbe ɖum le anyigba ye wɔme kpɔtɔewo le megbe dome nɛ. Yevu aɖewo hã le ŋu me hele wo kpɔm dodomɖa.

Yevu gbogbo aɖe wonye ŋutsu kple nyɔnu, wokɔ wolé nɔnɔmetata aɖewo ɖe fama eye wole boblo dom le mɔdodoa dzi. Ame aɖewo do atalagbẽ, ame aɖewo do vuvɔmewu gãwo ye wo ame aɖewo ƒe amadede le abe yibɔ ene.

Xɔtulawo ke wonye amegawo le xɔtutu me hele emɔdodowo dom ye wodo awu kple atalegbe. Nyɔnu ɖeka le wo dome. Nyɔnu aɖe hã lé gagba ɖe ta, ŋu dzram va to wo xadzi va yina.

Ŋutsu eve woyina ɖe esika kuƒe, ale be wodo awu legbee kɔ kuku ɖɔ. Woko akaɖi si ɖe ŋgɔ.

Dzodoƒe nyui aɖe yi wowɔ wɔ kple gakpo kɔ wɔa zikpui, woko seƒoƒo nyui aɖewo hã da ɖe akpa aɖewo ne, ye wokɔ gatsiwo ku ɖe ŋu, wokɔ nɔnɔmetata ɖewo hã da ɖe dziaƒo, xɔ me le ʋɛ̃e.